Mwana weshe unozvarwa rimbari danga, asine zviri mwukati mwenxondo dzake, asi mai ndiwo wangatoite basa, rekupota eifundise maererano nezveutano uye kuti akure akangwara eyichenjerere utano hwake.

Vana vese vachiri vadodori vanosisa kukura veibhirwa zvinoenderana neramangwna zvakaita sekuti muntu ngageze nyara achinge abva kuchimbuzi zvinoita kuti muntu akure ane ndxondo dzakasimuka maererano nehutano hwake.

Ana eshe achiri adoodori anofanira kupuwe nguva yekuti atandare arye kuita kuti aumbe muviri wavo akure ari ana akagwinya kunyanya nyanya eirye zviro zvineutano zvirozvo izvozvo zvakabanaka.

Ana echidodori aafani kupota eifundisirwa mune pekunyorera pekuti mufundisi wachona unenge eirye bukuta rezvekunyoresa. Ngekuti zvinopeisira zvakupa zvirwere kuvana vadodori.

Inini dei zvaikona ndaipote ndeichaya bembera kuti mwana weshe wechikora aafani kuende kuchikora chiri kuretu kunyanya achiri mwana mudoodori. Ngekuti pamweni pachona unenge eiremerwa ngekuhamba, asvike kuzvikora zvaanozozwa zvacho apana. Saka zvikora zveana adoodori zvinofanire kuwanda.

Mazuwa anaaya zviro zvakabaanaka kuti zvikora zvepashipashi zvikurewo zvine mitambo mizhiinji yetinoona pasi panyika ineiyi kuitire kuti ana akure ane ndxondo dzakahlamburuka nekotsva mukiriro waanoita unonge wakanaka, ngekuti amweni achona anonge atoriwo nezvipo zvemutambo zvemitambo imweni inototambwa pashi apo.

Ndau dzeshe dzinofundiswa ana echikora vadoodori aya kunyanya zvidzidzo izvi zvinenge zviri zvinoenderana nemishonga nezvakasiyana siyana zvinofanire kunge zveiitwe munzvimbo dzakahlamburuka, dzinezvikwanisiro zvekuitazve nezvekushandisa mona umwomo kuitira kuti zviro zvimweni zvisazowakuwadza mukushandisa.

Ndau dzeshe dzinopota dzeifunda ana adodori dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka dzekuti antu anofunda asina matambuudziko uyezve dzine pakakura pekuti antu anobaatandarira ,nekuti amweni akona anenge aine ndxondo dzichiri dodori.

Peshe peshe panofundira ana panofanira kunge pakashambidzika nganditi isusu pangaa panonyorerwa ndiye mutatichi wachona kana panogarwa ngeana panofana kunge pakashambidzika pane zvihlaro zvakanaka zvekuti ana agare.

Zvikora zveana adodori kana epakati Anaya zvinosisa kunge zviri zvikora zvakanaka kuningira zvekuitira kuti azvina matambudziko asi kungoti chikora azvina zvidziro zvekubati twasa chinopota cheita kuti ana azokotsora.

Zvikora zvedu zvepashi panapa zveana adodori zvinosise kunge zviri zvikora zvakati hlamburukei. Zvine zviro zvakakwana zvingambarine zvimbuzi zvakanaka kuningira zvekuti ana edu anenge ane utsanana. Zvekuti zvine nzvimbo dzakawanda dzekuti dzinotandarikika zvikadaro zvinodakara.

Zvikora zveshe zvinofane kusise kupote zveisimuka kwete kuramba zviri pashi zvekunyorera zvekusvipa zviyani zvakapedzisire kudhara mazuwa anaa takudewo zviro zvekuti adzidzisi edu aachapoti einyore pazviro zvekusvipa zviyani zvinoape bukuta.

Zvikora zvaana adoodori zvinofanira kunga zviri zvikora zvakahlamburuka zveiti zvine utsanana , zvine zvimbuzi zvakakwana pamusoro pazvozve zvine fundo yakarebenuka yekuti antu akaenda koiongorora anoti shuwa anaya anosise kufunde pachikoro chinechi ngekuti chine zviro zvechinotarisirwa.

Ana echikora achiti adodori pamweni pachona akati fundi swei fundiswei anofanirwa kupiwawo nguva yekuti anombobhuyawo pachawo ega zvafumda ,uyezve kuone kuti zvazwisisika ere zvafumda zvacho pachawo embopota eipana paya.

Inini ndinoti zvikora zvevana vadodori vachiri kufunda ava ngazvipotewo zveingwara zveionekwa kuti izvi zvikora zvekuti ana aende kofunda ngekuti mubereki angamboisi mwana wake pachikora chakapata chekuti anokura pfungwa dzake dzakati pusei nekuti achina kusimukira.

Ndau dzese dzinofundira ana echikora adodori aya dzinosisa kunge dziri ndau dzakahlamburuka kuitira kuti kana eikura zviyani akure ngonxo dzawo dzakahlamburuka zvinoenderana mepaaifundira zvichienderana Ngekuti ana echikora eikura anokura ngonxo dzawo dzeikura zvinoenderana mezvaanoona.

Ndau dzeshe dzinofundirwa neana adori dori dzinosisa kunge dziri ndau dzakahlamburuka teiti pekunyorera pachona hapachafaniri Mazuwa anaya kunge pabari nebukuta kuti mudzidzisi achiri kushandisa bukuta kunyoresa pekunyorera pake nekuti zvinokonzeresa matambudziko akaita saana chikosoro.

Ana anosisa kupota eibhuirwa kuti anoitei kuti aramba Ari pamwepo tingati amweni kuzvikora zvepashi zvinezvi anopota eipuwa bhora eiziva kabai akakaba bhora ringava rechikweshe rineri ringava rematehwe zveshe zvinoita arambe ane mweya wekuvava.

Ndau dzeshe dzingatofundirwa ngeana adoodori epashi aya dzinofanira kunhe dziri ndau dzine zveshe zvinotarisirwa kuti and ave nazvo zvakafanana nekuti zvimbuzi zvinofanira kunge zviri zvimbuzi zvakahlamburuka zvakanaka tobvepozve toti dzeshe ndau dzinohambise mvura dzinofane kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzisingaputikiputiki zvekuti antu anopedzisira oenderwa ndidzo mvura dzinedzi ngekuti adoodori.

Zvikora zveshe zve pashi apa zvinofana kunga zviri zvikora zvaka hlamburuka kuzvi ningira kuitire kuti ana ade kurambe eyinde kozvione zvikoro zvo eyi ende uye eyi rambe eyi fundepo zvakare zve ngekuda kwekuti kwane ma dande mutande antu afane kupote eyi tore mufananidzo eimbo one kuti zvinyi zvakanaka pa zvikoro zvatakabva.

Ana echikora achiri adodori anofanirwe kutorwa umwengaumwe, eionekwa kuti zvipo zvingadai zvakafumbatwa mumaoko mwavo ngezviri ngekuti amweni achona anokone kutotanga kubaatonyora achiri ana adodori.

Zvikora zveshe zvepashi apa, inini ndinoone zviri zvikora zvakati hlamburukei. Mekunyorera nezvekunyoresa, zvakufanawo kupota zveichinja nekuti ana adori dori anopedzisira obatwa negosorwa nekuda kwebukuta rinobude muzvinyoreso zveantu anoadzidzisa.

Nzvimbo dzinofundirwa ngeana echikora epakati anaya dzinosise kunge dzirinzvimbo dzakabaahlamburuka kudziningira uyezve dzeinakidza kuona ngekukura kwadzona ngekugadzirwa ngeutsanana kuititire kuti anhu ade kuramba eide kudzifundira uyezve eibhuyire amweni kuti pane nzvimbo dzakanaka kufundira .

Ndau dzeshe dzeana echikora dzepashi apa dzinofanire kunge dzine zviro zveshe zvekuti ana anotandara kana ariyo. Ngatimboti dzinode kuite ndau dzekutandarira uyezve ndau dzacho dzine zvipoka poka zvakasiyana siyana ngekuti ana anofarire mitambo yakasiyana.

Ana eikura anosise kupota eibatsirwa nekushandise zviro zvaachazorapise mune ramangwani kunyanyanya ayani ari mumabandiko ezve utano ngekuitire kuti muntu unokone kufunda asi asingazii chaari kufundira.

Inini ndinoone zvakanaka kuti zvikora zveshe zvepakati zvipote zveipe ana zvidzidzo zemabasa emaoko kuti mwana apedza chikora otopinda mundima otoshanda kuti aite upenyu wakanaka.

Ana eshe anofana kuzopedza zvikora zvepakati izvi ava neruzivo rwekuti muntu unoite mararamirei munyika. Paanozoenda kuzvikora zvekupedzisira anofane kunge opedzisa kana kuti okwenenzvera ruzivo rwavo kuti rwuinde pane chimweni chiero kuitire kuti ararame zvakanaka.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti andu eyifunda zviya ndaapote eyifunde zveshe potse potse echifunda maererano nemidande mutande eyibve pachikora nqondo dzawo dzitihlambuke maererano nenyika ngekuti nyika iriku hamba irikupota yeyiwandiea

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti ndau dzeshe dzinopota dzeifunda ana echikora dzinofanakunge dzirindau dzinopa zveshe zviro maererano nenxondo dzeana kuti ana akure akahlamburuka.

Zvikora zveshe zvepakati nezvekupedzisira zvinofanire kunge zviri zvikora zvakahlamburuka zvekuti ana Eiona nefundo inofana kunge yeifundiswamwo inofane kunge iri fundo yakati kurei yakakora yekuti antu eibvemwo anoende munyika eirarama asine matambudziko.

Nyanzvi neanamazvikokota, akure mubasa rekurapa, anosise kupota eimbogarawo pashi, neadodori achiri kupinda munyaya dzekurapa idzi, kuti antu anorapwe murapirwei, uye matenda neatenda anobatwa mubatirwei ,panguwa dzakanaka nedzakaoma.

Ini ndinoone chechiro chiri chiro chakanaka kuti antu ese akuti hlamburukei apuwe zviro zvekuti afunde zvinoite kuti ararame mangwana kana einge abve pachikora chaari kufunda amweni ndoanozoenda kuzvikora zvemberi amweni aasvikiyo asi anofana kusvika paasvika aane ruziwo rwakakwana.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apote eide adzidzisi avo uye aite sungewirirano. Kuitire kuti ana eshe azwe zvinobhuye mudzidzisi kana eitatiche kumberi kwake ngekuti zvinomuremera muntu zvinomuremere kuti azwe kumuntu waasingawirirani naye.

Antu anosise kupota eibhirwa zviro zvinoite kuti ararame kana einge azopedze chikora zviyani ngekuti amweni achona anonge eiti ari pachikora anofane kuite zviro zvinoaite kuti ararame ngekuti amwebi aazorine mare yekuti aendeberi ngefundo.

Antu anosise kufundiswa zviro zvinoitika uye zviri pajekerere mukati mwehupenyu hwavo kuitire kuti eyibve kuzvikoro zvavo akuda kuzviitira akwanisezve kuita zviro zvakadaro ari ega ngekuti akazvifundira.

Ngekuda kwekuti ruzivo rwaramba rweikura antu anosise kupota kuenda padandemutande eiotsvakawo zvimweni maererano nefundo kuti ngepari paangawedzera paari kuona kuti panoda ungatei haana rakati kwanei. Kana kuti ngepari paanganyatso kuti pangamudetseredza mune ramangwana rake.

Inini ndino one zviri zviro zvakanaka kuti anti apote eyi fundiswa mabasa e maoko azvinei kuti mukomana ere kana kuti indombi asi eshe ngaa kumaniswe umwe na umwe ayite chiro cha anoda uye cha ano ona kuti chiro chinechi aka chikona achi zomupi dikita rakawanda mberiyo kana achinge ati kurei mwazviri.

Inini ndinombaati chikora chinosisa kuakwa paro pekuti chinezve imweni ndau yekuti ana apote eitambira, ngekuti amweni ana haakoni hawo chikora, asi ane zviro zvimweni zvavanokona, zvinoenderana nemitambo. Kungaa kurumba kunoku, kuri kungaa kurikuite zviro zvimweni zvakaite sebhora zvinoararamisa mune ramangwana.

Inini ndinoona zviri zviro zvakanaka, kuti ana ayani emuzvikora zvepakati, anoyita zvekuchengetwa muruzhinji, anosisa kupota eyipuwa zvikafu zvakahlamburuka, kuyitire kuti akure ane utano hwakanaka, ngekuti ngatimbodayi ,mwana unenge asingapuwi chikafu chakanaka asi eyifunda ,unowonda achafungi zvechikora.

Nzvimbo dzevana vechikora mazuvano aya dzava kusise kuti dzipote dzichihlamburuka kuitire kuti ngekuda kwekuti kwava ngemadande mutande. Antu akawanda ave kupota achitore mifodho echimbaya shandisa, saka zvave kude kuti nzvimbo dzevana vechikora dzidadise kuitira kuti amweni apote achide kundo fundepo.

Mapembera kuana echikora akabaanaka ngekuti anoite kuti kumwana veshe ange ane rakazara asazoite izwa okuzwa kana kuzopiwa makuhwa ekunyepa saka tirikuti kudini mabandiko eshe anoona ngezveutano ngaapote eihamba eichaya bembera muana ezvikora.

Ana echikora achiri adoodori anofane kupota eichairwa bembera nekubhiirwa maererano neutano hwawo kuti ngezviri zvakanaka uyezve angaite muraramirei munyika yanhasi yazara zvirwere zvakawanda zvepabonde.

Ana echikora ini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti apote eipfeka nguwo dzakafanana kuitira kuti tisaona ndambo dzeamweni antu kuti iyo anoona iyo aana antu anenga akabafanana uye zvinovapa ndxondo dzakatambanuka dzisina matambudziko .

Ndau dzinofundise ana echikora kunyanya ezvikora zvepakati adzisisi kunge dziri ndau dzisina kunase kuti hlamburukei ngekuti akune mwana unode kudzidze pachikoro chepashi ngekuti chikoro chepashi chinotozikanwa kuti achine ruzivo rwakati hlamburukei zvingadai zviri zvikwanisiro zvekuti mwana apotewo eierenga zvinokone kushaikwa.

Zvikora zveshe zvepakati apa, zvinosisawo kupote zviri zvikora zvakati svamburukei, uyezve zviri zvikora zvekuti ukazviningira, unombaazwa kuti mwana wangu dei aramba achienda kuchikora chakadaro, nekuda kwemaemere a zvakaita, nharaunda zvayakachena.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka madhodhawee kuti kana kana teinge tazoita mare yakawanda zviyani topotawo teizvivakire zvipatara zviri padhuze pamwepo nezvikora zvekuti ana edu aende koofunda, zvinoite kuti ntaraunda dzedu dzibudirire ngekuti tikaita ana akafunda zvaita.

Chiro chakabaanaka, kuti antu anoona ngezveutano apote eichaya bembera kune ana echidodori, echidoko ari muzvikora. Kuti angazviite muitirei kuti arambe eichengetedze utano hwawo, ngekuti amweni achona anopotawo osangana nezvirwere zvepabonde achiri ana adodori.

Ana anosisa kupota eipuwe zviro zvakakwana zvekushandisa, ngatimboti mufundi mudzidzisi wapedzawo basa rake asi ana anodawo kupota eierenga zvakadarikira kuitire kuti ave eizokwanisa kuti agarire vhunzo dzekupedzisira.

Mabembera mabembera anoda kuchaiwa kwese kuana echikora kuitira. Kuti antu asa dzvanyirirwa maerano nekufunda ngekuti amweni vana echikora ava kuedzvanyirirwa ngekuti amweni anoti mwana wechisikana anofanirwa unofaanirwa kutoroorwa apa anezvinhu zvinofanirwa kuti aitewo kuti aratidzewo kuti ndokona kuita chakati nechakati.

Inini ndinoone zviri zviro zvakanaka, kuti chimwe nachimwe chiro chive chine mupikicha, uye kunyorwa kwedzimweni nzvimbo kuonekere. Anthu eiziye kuti zvinobhuyei zviro zvinezvi. Ngatimbodayi oo, chikora, cheanthu epakati anaa, munthu obve kwaanobva, kuti aziye zviri kuitika apapo hunge aerenga, aona kuti paneyi.

Mbatso dzeana dzekufundira kunyanya epazvikoro zvepakati zvino izvi. Dzinofane kunge dzakanaka kutarisa ngekuti aantu ane ndxondo dzakukura dzakushanda amweni achona akude kutoita anamai. Saka anofane kuona zvakanaka kuti azozviisavo mune ramangwana ravo.

Antu anofane kunge ane ruzivo rwakakwana maererano nezvarikufundira. Ngatimboti mutatichi wataticha wasvikawo pasvika asi muntu unode kupota eiwedzere ruzivo rwake ngekumbozvierengera kupinde munzvimbo dzekuerenga dziyani omboerengawo zviri zvitatu zvinowedzere mudzidzisi zvataura.

Zvikora zveshe zvinofundisa antu zvinosise kunge zviri zvikora zvakanaka chekutanga, zvine nzvimbo dzekuti kana ana amweni auya kuzofundawo pazvikora zvakadaro awone pekugara ngekuti anenge eibva kuretu, uye dzakanatsa kunyorawo zvikwangwani zvakanaka kuti antu aziye.

Ndau dzeshe dzeana echikora dzinofanire kunge dzeipawo nguwa ana echikora kuti ambopota eibhuyawo pachawo maererano nekurarama kwari kuita uye matambudziko arrikusangana naywo pachawo uye angabatsiranawo sei kuitire kuti amweni abude ndizvo zvakanaka izvozvo mwana unozwisise umweni mwana.

Zvikora zviyana ano fundiswa zvikaba zvikora zvakanaka fundo yepa zvikora apo ino simuka uyezve ana ano ite umweni muonero ma ererano ne chikoro zvawo anozvi simudzira pachawo mu ndxondo dzawo uye kufunda kwavo kunenge kwaka nasa ku dzikama.

Inini ndinoona ngatei chiri chiro chakanaka kuti ndaraunda dzeshe dzinofundira vantu kunyanya antu ane ngonxo dzakutanga kufunga dzinge dziri ndaraunda dzakanaka kuitira kuti ange aripazvikora zvawo ngekuti akuna munhu anoda zvikora zvakashata.

Chiro chakanaka kuti ana pavanenge veifundiswawo mutatichi iyena opotawo eimbopawo nguwa kune ana echikora kuti ambobhuyawo nxondo dzawo maererano nekufunga kwawo kuite kuti mutatichi aone kwaari kuenda uye zvingadiwe kuana ake kufundisa.

Inini ndinoti zviro zvakabanaka kuti ndau dzeshe dzinoona ndezve kufundisa ana ayani arikuda kuzviitira mabasa awo emaoko kana kuti ezvikoro zvepadera dzinge dzine bandiko rimwe narimwe rinomirira basa nefundo yakasiyana-siyana pachikorapo.

Inini ndinoona zviri zviro zvakanaka kuti ndau dzeshe dzinopota dzeifundisirwa ana dzekupedzisira zviyani dzipote dzeipa ana zviro zvakakwana zviyani zvekushandisa kana aripazvikora kuitira kuti asazobude dzimweni mare dzakawanda aipota kuzama azviraramire.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvezvifundo zvekupedzisira zvederayo dzinofanira kupota dzeibata anakomana neanasikana zvakafanana dzeiapa mukana wekuti vaitewo zvavanokona mumitambo munomu uyezve nguwa yekuti apane ndxondo dzawo pachawo eiona kuti angaita muraramirei.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti mapandiko eshe anoona nezveutano apote eibatsire ana ari muzvikora zvekupedzisira zviyana izvi ngezviro zvekushandisa kuitira kuti eibuda iyoyo ane rakazara rekuti zviro zvinezvi zvoshandei eipinda munyika ashuwa ane ruzivo rwakakwana.

Ndau dzeshe dzinoona nezvekutatiche antu dzederayo dzekupedzisira dzinofanirwe kunge dziri ndau dzakambaabudirira kudziningira. Uyezve dzinopa antu ruziwo rwakati kurei ngekuti mazuwa anaya nzvimbo dzedu dzatihambei, uyezve ndau dzimweni dzabaabudirira saka zveshe zvinofana kunga zveihambire pazviga zvakafanana.

Ndau dzeshe dzederayo dzinoona ngezvekuchengetwa kweana echikora dzinofane kunge dziri ndau dzine zviro zvakakwana. Dzekuti ana aise hembe dzavo pamwenizve nepekuata paripo pakakwana. Kuitire kuti ana asatambudzika ngezviro zvakadaro eifunda.

Nzvimbo dzeshe dzezvikora zvekupedzisira dzino fanira kunge dzakahlamburuka uyezve dzine mifananidzo wekuti antu apote eiona zviro zvanenge achida kufunda nezviro zvachasangana nazvo munyika kuitira kuti akure akakwana.

Kweshe kunopota kweirapwa anhu kana kweifundiswa ngezve anhu maererano nezveutano kunofane kunge kune zveshe zvinodiwa kuti anhu aziye ngatimboti pamweni pachona ehe ana echikora ,asi anodawo kupote eiziye mitombo inoshandiswa uye nemichini inoshandiswa mukurape antu.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekubudirira kweana uyezve ngezvekufunda kweana epamusoro ekuchipedzisira ayana dzinofanire kupotawo dzeipe ana zvekufundisa zvakakwana mumazvikoro mwawo kuitire kuti afunde akasununguka.

Zvikora zvedu zvedera zvekupedzisira zvinosise kunge zviri zvikora zvakahlamburuka uye zvinoonekwa kuti ana anozvidakarira ngekuda ngekukombedzerwa kwazvakaitwa pamwepohe nezvazvinazvo zvazvinope kuana kana eifunda

Mazuwa anaya azvichine kuti anani kana anani weshe muntu unokwanisa unofanira kupote eienda kuzvikora kofunda kunyanya kuzvikora zvekupedzisirayo kuitire kuti antu asanyanya kuite gakava rakati kure ngekuti antu dzimweni ntaro dzinoitwa antu anenge asingazivi.

Nzvimbo dzinoonenge zvikora zvederayo zvekupedzisira zviyani dzinofane kupota ingatei dziri nzvimbo dzakamba naka kuti antu apote eidzore ndangariro chero azobvapo kuti pachikora payani changa chakabanaka chaitibate zvakanaka unozode zvekuti amweni ake apote eiendepo.

Ndau dzinofundisirwa anthu edera dzinosise kunge dziri ndau dzakanaka dzine nzvimbo dzakawanda dzekutambira ngekuti amweni anode mitambo asi anode mitambo imweni yakasiyana neimweni imweni inotambirwa mumadzimbatso inofanira kuwe irimo imweni yezvibhora iyani ine zvekusunda inofanirwe kunge irimwo yeshe kuitire kuti anthu azwe kudakarira zvikorazvo.

Mazuwa anaya nekuda kwematendemutande amweni achona akukonzera kuti mhuri neanhu arikuzvikora zvakabudirira zvekupedzisira zvinoizvi asapota eidakariirana ngekuti aana nguwa yekupota eibhuya pachawo maererano neupenyu anenge angori eingoona zvirikuitika padandemutande nguwa nenguwa.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekufundisa ana kuzvikora iyo zvekupedzisira dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzine zvakakakwa zvekuti ana kana akapedza kufunda zviro zvakaita mufundirowo anofana kupota eizozviise muntaraunda yawo zvingange zvemagetsi zvinezvi, zvingange zvekubika nekusona.

Nzvimbo dzeshe dzinofundiswa vantu kunyanya ekupedzisira ano aya akude kopinde munyika, anofanire eipuwa zvose maererano neupunyu kuti anoite muraramirei kana einge azove pachikoropo. Saka anofana kubvapo aneramangwana rakakwana mundxondo dzavo.

Dzeshe nzvimbo dzinofundirwe ngeantu ederayo dzinosise kunge dziri nzvimbo dzakanaka, dziri nzvimbozve dzakahlamburuka dzekuti antu anobaazwe kutonhorerwa arimo kana kuti rugare rwunowanda arimo ngekuti apana chinenge chakashota pazveshe zvinenge zvakambaaringana.

Ndaudzeshe dzinofundirwa ngeana echikora ederayo kwokupedzisira dzinofanirwa kunge ndau dziri ndaau dzine zvese dzino tarisirwa kuti ana vave nazvo zvingange zviri zvihlayo zvekugara zvinofanira kuti zviti wandeyi ngekuti kunenge kwava nevana vawanda derako.